Shituɣu nyɛla din dihi nachiinsi zaya luɣuluɣu din pali shituɣu maa zaa luɣuluɣu maa kama nyɛla dozim zaɣvokaɣili ka shituɣu maa tiŋgbani nyɛla zaɣvokaɣili.